awa namoni eza lopango ya mutu na kati ya lopango wana he pembeni ya lopango matiti ezali na blabala ya mabele nde namoni awa

awa namoni camion eza kaka pembeni ya balabala, pembeni ya camion wana eza ndaku moko boye ya etage ya kitoko camion wana ememaka ba essence naba petrol naba mazout

awa namoni taxi mibale mosusu eza liboso mosusu eza na sima yango mibale esalaka mosala ya komema batou batou place balingi namoni nakati bato bafandi nakati batou bazo kende

Awa namoni eza mafuta ya nzoto mutu azo lakisa yango ,eza mafuta yako pakola po mutu azala na nzoto ya kitoko ou bien asokoli ata place mosusu

awa namoni sapatou ya mobali, esi ekomi sapatou ya kala, eza likolo ya tapi sapatou oyo eza bleu nase eza pembe batou balingaka kolata yango surtout bana mibali balingaka oyo.

Oyo namoni eza train marchandise, yakomema biloko, ata biloko yakoliya, ata biloko yakoteka, oo ememaka yango, eza kaka na balabala naango, nde napenepene naango namoni matiti

Na moni ndako kitoko ezo ngenga na ba mibali batelemi liboso na ba mususu baza nakati.

awa namoni nzete moko eza na couleur ya vert eza molayi

oyo namoni liboso nangai, eza papeterie, eza papeterie ya koteka biloko ya classe, namoni ba makasi, ba tailles crayons, ba bics, na colle, naba papiers

awa namoni mobali moko asali boye maboko azo seka azo sepela

namoni awa eza mafuta ya ko pakula, ba bengaka yango clair extra, po nzoto ekoma pete, nde namoni bazo lakisa yango awa, pe nzoto ekoma kitoko, pe mutu akoma pete pete

awa na moni statut ya pembe likolo ya statut wana namoni batiye kaka motou ya statut nase nabango namoni bato mingi bazo kende ba mosousou bazo tala yango ba mosousou bazo kende.

liboso nanga na moni mwana mwasi moko boye azo sala publicite ya suki yake ndenge ba kangaki ye suki ba kangaki ye suki ya kitoko yako lala na moni alati tricot ya rouge ya kitoko

Awa namoni ndeke ba bengaka yango pigeon, eza kaka na couleur mibale, ya pembe na ya rouge, eza naka mwa eloko na lokolo na yango

awa namoni bolakisi nangai batika sahani nakati eza fufu ndunda ezali nyama ezali biloko nyoso ba tia na sahani oyo eza biloko yako lia ezalaka kitoko batu ba liakango ba sepeli

oyo namoni eza sapato marke eza ketch marke yango NIKE ba mibali balinga yango kolata soki olingi olata bien olataka sapato oyo ezalaka kitoko ata okeyi na fete olati yango.

awanamoni batu bazokota nabuato balingibakota nakati yamai

Awa namoni bambuma yapome batu baliyaka yango babengakayango pome pome

oyo namoni aza mobeti bal alati kaka atiye loboko naye na moteme place motema ezalaka nde namoni yango aza na coife moko bakatakaye suki babengaka yango le coq nde aza nayango.

Awa namoni matiti moko ya vert, ezakala na nazamba, matiti oyo ba nyama ya zamba nde balingaka yango, banyama ya zamba baliyaka yango ata bama kaku baliyaka yango, naba kiki.

Awa na moni mesa bati biloko ya kolia : soso, fruite...

namoni lopango oyo eza neti ecole eza neti place basalelaka ba art namoni ba tiye na mur nango ba couleur mingi mingi mingi mingi mais place ya kokotela eza couleur moko ya pembe nde batikaka nakati na nzete eza sima ya ndakou wana

awa namoni ba nzete ya mulayi koleka namoni na na pembeni yaba nzete wana namoni ndaku moko ya kitoko eza kaka nakatu namisusu moko pembeni nango eza naba tole ya vert.

Awa namoni mutuka moko ya camion ya rouge eza kaka pene pene ya balabala bafongoli porte na yango chauffeur aza na kati te namoni efungwami

awa namoni bass moko yakitoko maneke alatiyango bass oya basi balingakayango po balatayango eza bass moko babengakayango bass richi ezayamulai ezakitoko

Awa namoni bana yamibali misatu, Baza na reunion, oyo aza katikati nabango alati abakose ya bleue, ba micros iza liboso nabango.

oyo na moni eza mtu a lali a lalikaka na mbetu na moni a lati kilote ya blue a lali na ye na mtu naye ezo monana te'

liboso na ngayi na moni mwana mwasi ya kitoko asemaquiller kitoko aza pembe aza na suki ya mwindu ba sanuliye model bangaka yango coup, a lati chenete ya pembe na kingo naye

Awa eza ba insectes likolo ya matiti, eza na minoko ya moindo, soki esui yo okoyoka pasi.

Awa namoni bana Baza na balancoire, bazosakana na balancoire wana, bamususu bazokita, nabamususu bazokende, baza nakati yabalancoire wana, po bana balingaka kosakana na eloko oyo, bateleli yango bango, bazakaka bana basi, namoni mwana mobali te!

awa namoni fruit fruit ya marakuja eza neit bazo teka yango batiye yango esika moko soki olingi okoki koliya yango moko soki olingi okoki kosala nayango jus jus ezalaka kitoko pe ezalaka na ba vitamine

awa namoni eza neti ba farde eza neti na biblioteque place batekaka ba livre ya kotanga ba livre yango eza naba couleur ebele ba rouge ba jaune ba vert na likolo nayango koza mosusu ya vert.

Awa namoni, eza etagere , bato batiyaka biloko yakolata, okoki kotiya sapato, okoki kotiya basakame oyo namoni, okoki kotiyaango biloko oyo olingi, mais okotiya biloko yakoliya te, eza kaka biloko yakolata

Awa namoni foto ya DENIS SASSOUNGESSO eza kaka na kati na pembeni na yango namoni mesa batiye mayi na papier hygienique eza kaka na likolo ya mesa na mobali mosusu avandi.

oyo namoni eza soso basi balambi yango basi bakalangi yango bien na pomme de terre eza pene pene nango po ba liya yango eza kitoko bato mingi balingaka koliya yango soso.

Awa na moni batu ebele na kati ya salle ba lati pembe na mwindo bazali ko sala na bango sport.

namoni awa nazomona lupango moko ya kitoko batonga yango ndenge ya malamu batia yango vraiment eza kaka etages batia yango ba fleurs nakati ya kitoko eza kaka mutu yemoko amitongelaka ndaku oyo po eza kitoko koleka

oyo namoni eza kaka ba toilette batiyaka na ndaku ezalaka ba toilette ezalaka ba qualite mingi oyo namoni eza ya pembe eza kitoko .

Oyo eza matiti, mutu asalaka, mutu nde asaleli yango bilanga, alona yango, baliyaka yango, eza matiti moko ezalaka kitoko batu baliyaka nde namoni awa.

awa namoni mwasi moko atelemi azo seka aza lokola mutu neti azo sala publicite ya biloko atekaka

oyo namoni DRENOXOL eza Kisi batu ba utilizaka yango, nde namoni soki obeli batu ba utilizaka yango basombaka yango na pharmacie ,oyo eza kisi ya kitoko ya kobikisa batu soki oza na probleme .

awa na moni batu mibale baza mibali moko atelemi liboso ya ndaku na mosusu azo tala ye ndenge a telemi na moni na ndaku moko ya kitoko ya bleu eza kaka penepene nabango

awa namoni chainette basi balataka yango na kingo naba mobali soki balingi yango balataka yango ezalaka naba couleurs mingi mingi mingi soki mtu alati yango emonaka kitoko

awa namoni dessin ya mwasi, afandi naye, aza ye moko, atie loboko na mutu naye, aza neti mutu azo kanina, atie loboko mosusu na se

Liboso nangayi namoni zamba, eza nabanzete yamilayi milayi, nakati yazamba wana, namoni matiti, eza mingi, soki mutu alingi atala zamba kitoko il faut atala oyo

liboso nanga namoni mwana mwasi aza kaka na suki ya muke atiye kaka na litoyi naye atiye kaka bijoux ya mulayi eza na couleur ya chocolat naya noir.

Awa na moni batu mibale moindo na mundele nakati na bango ba bendele mibale.

Oyo nazomona Eza Kaka chargeur, Eza cartepillar Yako sala ba balabala. Soki Balingi batia ba goudrons na kati ya balabala, basalaka na Oyo, mpo basalaka balabala ekoma malamu, namoni Yango, ezalaka na makasi mingi nde ba utilisaka ango pona ba balabala.

awa na moni robe moko molayi ya kitoko baso salelango publicite batu ba monango ndenge batu ba tongakango kitoko mannequin nde na lati yango mais wana robe eza ya kitoko po nako lata

Awa namoni mwana moko azo tala na sima, ba mosusu bazo kende na balabala, namoni ba mibali mingi balati kaka ba koti, ba mosusu balati ya jaune, ba mosusu balati ya noir, namoni baza ebele.

Awa namoni ba basketeurs, baza kaka ya basi, bazo linga ba beta mupila, ba mosusu ba telemi, ba mosusu bavandi bazo zela po ba kende na terrain

awa namoni mama moko ya mukolo alati bazin, alati bazin ya rouge atiye kaka na moutou chapeau oyo ya pembe afandi naye moko namoni atiye maboko naye na liboumou

awa na moni fleuve eza fleuve kitoko eza nama bulu pembeni na yango na moni fleuve moko kitoko na ma titi eza neti eza nakati ya fleuve wana

Awa namoni loboko ya moto, ezo sala publicité. Asimbi carton. Na se ya carton Wana, ananas ezali, pomme ezali, biloko nyonso, orange ezali, biloko nyonso ya kitoko azolakisa.

Awa na moni machine ya singer oyo batongaka bilamba po ozua mbongo.